Kuti vantu vakure vari vantu vakangwara vanotoendeswawo kuzvikora dzichiri ndumurwe kuti dzijaire dzikone kuzonyora mazita adzona nekuerenga dzichiri dzidiki kuti dzisakura dzeida kufunga zvekubhema forya.

Vadzidzisi pavanenge vachitatichawo ndumurwa vanenge vachishandisawo mifananidzo inoita kuti vazvinzwisise nekuti dzinenge dzisingatombozvidi zvekudzidzadzidza dzinenge dzichida kungotamba chete.

Variyo vana vadodori, vasati voenda muchidanho chekutanga, asi vanozi ngavauye kuchikora vadzidze veiemba ,nokuti vanotodzidza veitamba zveitoendeka veibeurika ngondo dzavo.

Vana vanodzidzawo vechiningirawo pamadziro panenge panyorwa namudzidzisi izvi zvinoitazvinoita kuti vadzidze zvinhu zvavanenge vachiona zvinovabatsira kuti vanzwisise.

Haiwaiwa muzvikora umu vana vanodzidza zvakasiyana siyana kudzidza kuti vasaita mbavha dzinozobira antu haa zvakakosha zvinobatendwa zvisingabviri zvabahlamburuka kwemene.

Wezvehutano vanohambawo muganga nguwa ngenguwa veireketera anhu kuti kuita utsananana kwakanaka kwete kungorasha mapepa peshe peshe, izvo zvinoita kuti zvidaidze zvirwere zvakaita sezvirwere zvemundani, haa hazvina kubatonaka maningi akiti woye.

Kuti vana vanzwisise mabhuku anenge achierenga anenge ane mufodho inenge irimo, kuti vana vachidzidza vanenge vachidzidza vachiona zviro zvacho zvavanenge varikudzidza zvakahlamburuka.

Mazuva anawa vana veidzidza vanodzidza vakatarisa pamadziro pamadziro panenge panyorwa namudzidzisi izvi zvinoita kuti vantu vadzidze vachiona zviro zvacho zvavari kudzidza zvinoita kuti vangware vakure vachizoita mabasa akasiyana-siyana.

Tinavo vana vanoenda kuzvifundo zvepashi vana avavo vanokurudzirwa kunzi vadzidziswe kutaticha mabhii ngokuverenga mabhuku. Vana ava vanoda mabhuku akawanda ekuverenga ane mipikicha.

Ndumurwa padzinoenda kuzvikora hadzingogoni kugara muzvikora zvega, dzinenge dzeitenderera, dzechida kunakirwa nokuti dzinege dzisati dzasviziya kuti zvikora kunoendwa kundodzidza, vanodzisiya dzeyimhanyirirana.

Haiwa iwa zvinokudzwa kuona ana achitamba bhora vari kuzvikora ngekuti nhasi wese usingazvikoni nemabhuku eshe aa zvakabaahlamburuka kwemene .

Vana vechikora vanodzidza pachidanho chepashi vanoramba veizikanwa kuti vana vanekodzero yekuti vaende vanofundiswa kuerenga ngekutaticha.

Mazuwa anaya muchini dzaako adzingoshandiswi muzvibhedhlera zvega. Dzinoshandiswawo pakutaticha ana echikora. Avachashandisi zvekutarisa pamadziro , muntu anodzidza anewo chivhiti vhiti chake chaanenge achishandisa pakufunda..

Zviriyo zvikora zvepashi zvirikuvakwa ngehurumende kana masangano akazviemera ega anosanganisira ngevechechi kuti vantu vakwanise kuhanira fundo vachiri vadodori .

Vana vazive kuti nguva yekutaticha yakwana vadzidzisi vanonamirawo mifodho yezviro zvavanenge vachida kudzidza ngenyaya uekuti nguva nenguva chimwe nechimwe chine nguva yacho.

Zvabaanaka maningi vana mazuwa anaa vaakutatichira vari mudzimba dzezvikora. Isusu pataienda kuchikora taitachira pashi pemuti teigarawo muvhu asi aah zvambaahlamburuka kwemene. Mazuwa ano vaane zvigaro, zvituru zvekugara.

Vana vano kurudzirwa kuti vave vane hunhu hwakanaka hunhu hwekuti kana varivo mumazama avo vachinyora vasakopere. Muntu aite zvake zvanenge akaverenga gorero paaidzidza kuti azokwanise kuitawo mabasa kakaita saa nadhogodhera.

Muzvikora vana vanodzidzira zviro zvakasiyana siyana vamwe vanoita zvekufunda mwega vamwe vanoitawo zvekudhirowa mifananidzo yakasiyana siyana inozowabatsirawo mukurarama muntaraunda umu vanenge vakuzoshanda mishando yakasiyana siyana

Majaha paanoenda kuzvikora zvepadera dera haachangoiti zvekudzidza zvemabhuku zvega. Vakuitawo vachidzidzao kugadzira kana dziri motokari vogadzira kana kuri kuwaka kana kudzidza voitawo mabasa iwawo.

Aiwa mbanje dzakanaka kana dzichishandiswa nevantu vehurumende, asi kana dzakuita zvekuputwa haaa hachisina kunaka ngendava yekuti dzinenge dzakuita kuti vanhu vaite misikazwa vachizoita zvekuba muntaraunda.

Haiwa kuzvikora zvekupedzisira zvatinoti nemuchirungu mayunivhesiti, hakungodzidzwi mabhuku chete. Vantu vanenge vakutoita zvekudzidza mishando yavo. Izvo zvinoiita kuti uziye kuti uchazoda kuita basa rei.

vantu kuzvikora vantu avachangoiti zvekudzidza mabhuku chete vamwe vakudzidzawo kuzoita mishando vanenge vachigadzira motokari vantu vanenge vachida kuzohamba kana kutakurwa kubva kumizi kwawo kuendeswa kuzvibhedhlera.

Ayiwa zvakutotivhundutsawo nesuwo kuona ndombi dzeibata bata magetsi. lsusu teikura taiziya kuti ndombi hadzitomboendi kuchikora, dzinoswera dziri pamuzi apo panenge dzeingobika nekuchengeta vana dzeibara.

Tinogara teyiwona hurumende yeishinaira kuti mwana weshe ave nekodzero yeke yekuenda kuchikora inogadzira mabandiko anofundisa ana pachena uye nekuvapa mhanzu dzekupfeka kana mabhuku ekunyorera.

Kune michini yakawanda yakasiyana siyana inoshandiswawo muzvibhedhlera nevanenge vachigona kuishandisa zvichienderana kuti inoita basa rei zvitofamba zvinhu muzvibhedhlera.

Tinotenda antu anoungana achiudza antu kuti vaskana vachiudzana kuti vodini vozoita basa rei kana vakura vamweni vanozoita madhokodheya ndovatotenda ngekuti vanotidetsera mundaraunda umu teitambudzika nezvitenda.

Ndombi mazuwa anaya dzodakara ngendaa yekuti dzzakutomboendawo kuzvikora. Kare kedu isusu, taiziya kuti ndombi adzibvumidzwi kuenda kuzvikora, dzinoswera dzeizoroorwa, dzeiita ana, dzeiswera pamba. Izvezvi dzaakubata-bata michina yemagetsi. Aaa zvakahlamburika kwemene.

Zvikora zvemazuva ano zvanaka ngokuti unenge uchitofundira basa raunenge uchida kuzoita. Kana riri rekugadzira motokari unotoshanda weitofundira wakainingira motokari yacho, uchitobata-batawo zvaunenge wechubata.

Vona vechizvino zvino ,kudzidza kwanaka .Vakudzidziwo nemaleputopu anowabatsira kuti vakone kuendawo, nguwa yedu yataidzidza waienda nezibhegi rakazara ngemabhuku reirema asi izvezvi mwana anongoenda akabata kachileputopu .

Kuchikora majaha kana ntombi dzinounganidzwawo dziri pachikora dzeidonhedzerwa kana kubairwa majekiseni ayo anoita kuti utano haavo hugwinye vadzidze vari vantu vasika rwari-rwari.

Aiwa antu anoita zvezvidzidzo zvepakati anthu anenge vachifara ngekuti adzisiri nguva dzese paanenge vachidzidza. Vanenge vachitomboitawo zvimitambo yakasiyana- siyana.

Aiwa munharaunda kudzizidza kwakakosha. Vana ava varikudzidza kuti vazokwanisa kuzoita mabasa akasiyana-siyana kana vachinge vakura munharaunda vozohlamburuka. vachinge vachizobatsira nharaunda nemabasa akasiyana-siyana.

Zviriyo zvikora zvepadera zvinoendwa nevana vanenge vakunda pazvikora zvepasi. Zvikora izvi zvinombofundisavo mwana kuti fundo yaangatora ngeiri inozomuendese kumushando kwanoda kuzoshanda.

Kuzvikora kwega kwega kunoonekwawo kunokutambirwa bhora rigava bhora remakumbo kana bhora remaoko zvinodetsera kuti vana vaya vasingagoni chikora uku ndikwo kwavanenge vachizoonawo kuvaraidzawo pazuva.

Ngendaya yekuti vantu vanenge vachigara kuretu ngechikora abereki vavo vanotoita kuti vana vaperekedzwe kuzvikora nemotokari izvi zvinoita kuti vasasvika kuchikora vakaremba vadzidze chaizvo chaizvo

Muntaraunda vana varikubarwa vakawanda kutaura kuti zvikora zvaakuite zvishoma. Saka hurumende yakazviona ikatangawo kuaka zvikora zvekutatichira zvakasiyana siyana zvinowanikwa zvinowanikwa padhuze muntaraunda dzevantu.

Kune vantu vaya vaya vanenge vasikakoni zvechikora, vanoendawo kumanhandare ukwo kwavanenge vachitambawo mitambo yakaita semitambo yebhora. Ingava yebhora remaoko kana kuti makumbo asi rinozotoita kuti vazotoitawo mare mundaramo dzawo.

Haiwa mutombo nedimba tinosangana nentombi dzeifunga kuzvikora tinotenda hurumende yakagadzira mutemo wekuti ntombi dziende kuzvikora, isusu tichakura isusu taiziya kuti majaha chete ndiwo anoenda kuzvikora ntombi dzeisara dzeita nhumbu dziri pamba.

Haiwa haiwa zvikora zvega zvega zvinogadzira zvikwangwari zvekunamira kuti vanhu vaziye ka kuti venenge vaguma pachikora kune avo venenge vasati vambofamba mundau idzo zvikwangwari zvinobatsira zvisingabviri zvakakosha.

Mazuwanaya kudzidza kwasiyana nemadzidzire ataita teidzidza pasi pemiti. Vana vakudzidzawo vakatarisa zvivhitivhiti. Mudzidzisi anenge atori kumba kwake vana vari mudzimba dzawo vachidzidza vakatarisa chivhitivhiti.

Zvinoita kuti vana vadakarire kuende kuzvikora aisinyaya yekuti vanenge vachida kufunda maningi ayewa. Kuzvikora uku kunewo nhandare dzavanenge vachitambira mabhora angava mabhora emakumbo kana kuti aemaoko haa vanenge vachifara.

Vana vari kukura vakangwara ngendaa yekuti vari kuswera kuzvikora zvakasiyana siyana, izvo zvinoita kuti vana vakure vakangwara, vakure vari vana vanoziya zvaanoda kuzoita mundaramo. Kana kuri kuita dhokotera, anozongoita dhokotera.

Vantu vasingakoni chikora vanoenda kuchikora kungoitawo zvekuzotambawo mabhora. Angave mabhora emaoko angave mabhora emarenje, asi eshe anenge andori mabhora. Anenge achizovadetsera kuti vararame ndaramo dzavo dzakanaka.

Zvinokudzwawo kuti pazvikora zvese zvevakuru kana zvevadiki pange pane dandemutare rekuti vanhu vanenge vachiitambawo mabhora emaoko kana emakumbo kuti vasarambe vachiita zvemabhuku ngekuti avasi vese vanozvigona.

Vana vanenge vachiitawo zvekutamba pazvikora ngokuti havangangoitawo zvekudzidza zvega. Saka nguva ngenguva vanomboisirwawo mimhanzi vachitamba vahiratidzawo zvipo zvavo. Nekuti havasi vese vanogona zvechikora.

Mazuvano zvikora zvovakwa zvikora zvinenge zvichinakaidza kutarisa. Amweni vana vanozongoendawo kuzvikora uku ngendaa yekuti vanenge vanakirwa nemavakirwe achinenge chakaita, chinenge chichiyevedza, chakanaka.

Kuti pachikoro panzi chikoro ichi chinodzidzwa zvakanyanya, vantu vanenge vachiphasa, uye vantu vanenge vane huntu hwakanaka. Huntu husina kuhla husina kutapurika ,huntu husina kutukwa, huntu hwakanaka, hunoita kuti chikoro chiziikane.

Kune vantu vanenge vachigara kuzvikora vanenge vachiendawo nzvimbo yavanenge vachidyira kuti vakwanise kuva vane simba rakakosha kuti vazokwanisa kudzidza zvidzidzo zvakakosha maningi.

Zvikora zvemazuwa anaya zvakakomberedzwa ngemiti ende miti yacho imweni mitombo ngekuti vanoziya kuti mwana akarwara ari pachikora unoda kudetsera ngekuti zvibhehlera zvinenge zviri kure Saka mwana anongopiwa mutombo unenge uri padhuze otodetsereka.

Haiwa zviro zvahlamburika. Nguva yataienda kuchikoro isusu, taidzidzire pabanze teigare pashi, muvhu chaimo chaimo, asi mazuvanaya vantu vavakudzidzirawo varimundau inenge yakahlamburuka.

Zviriyo zvikora zvepadera zvinoungandidzirwa vana. Veifundiswa nevanenge vatori kumamushando avo. Veiuya vechivaudza kuti mushando idzi dzinoiswa sei uye dzinenge dzichida muntu akafunda fundo iri.

Vadzidzisi veitaticha vanoshandisawo matatichiroo akasiyana kuti vana vanzwisise vamweni ndivo vanonyorawo pamadziro vamweni ndo vanoshandisawo zviro zvakaita sema maleputopu kuti vana vanzwisise.

Mazuva anaya zviro zvabaatohlamburuka vanhu vaakudzidzirawo mudzimba dzezvidzidzo. Isusu pataifunda taidzidzira pasi pemiti takagara muvhu. Izvezvi vanenge vakaita zvekugarawo pazvihlayo, ah zvahlamburuka.

Aaah, vanthu vaakutoita zvekutogareyo kuzvikorayo veirya variyo, veingoshanda kurya vasingaerengi vari kuzvikora uko, zvinoshandei, zvinotidetserei muntharaunda, vana vanofana kugara namayavo, veidzidza mai ari padhuze, eimureketera kuti mwana, ita zvekuerenga.

Kuzvikora uko, kunenge kunevantu vanofambira kuita ruzha. Saka vadzidzisi vanowakawo kamba kanenge kachizoshandiswa kuerengera kanenge kanemabhuku chete, achishandiswa kuverenga zvidzidzo zvakasiyana siyana.

Pazvikora pakuvakwawo miti kuti pave pachikoro panenge pachiyevedza. Zvikora izvi zvinenge zvakanaka ngendaa yekuti zvinenge zvichinakidzawo kutarisa. Zvinoita kuti vana vakawanda vaendepo.

Vantu vanoshandirawo uko kwavanenge vachitaticha vantu vanenge vakura kuzvikora zvekupedzisira vanonetseka vantu ava ngekuti kazhinji kacho havatoende kuchikora kwacho kunotaticha ngekuti vanenge vachifunga kuti havasi kuziva zvavarikuita.

Vantu vanoitawo zvekudzidza zvekugadzira mutombo vanotangirawo vachirikuzvikora, zvikora zvekupedzisira zvatinoti nemuchirungu mayunivhesiti uko ndiko kwavanenge vachidzidziswa kusanginisawo mishonga inozogadzira mitombo inorapa matenda akasiyana.

Kune dzimba dzinoita zvekutatichirwa nevana vanenge vati kurei vanenge vabuda mugota. Vachidzidziswa vakagara pachikora pacho ngekuti vanenge vasingadi kuzotumwa nanamai vavo, nendaa yekuti vanenge vachiti vakura.

Awaiwa aiwa ku zvikora zvepa dera amweni anotooitawo zveku dzidzira zvekuda kuzo chengetedza mhuka dze mushango izvo ndizvo zvakanaka ngenda yekuti dzimwe mhuka dzakuita dzichipera mu nyika dzinenge dzichidawo ku chengetedzwa kune avo vanenge vachidzi uraya.

Vantu vamweni havachadzidzi vachibva pamizi., vakutoita zvekugara kuchikorako apapo kwavanenge ngenyaya yekuti vanenge vachida kuita zvekufunda chete ,pasina kumbozi chimboendaa kochere mvuraa,

Mazuwa anaa, pazvikora panenge pakachena zvisingabviri. Kuchena, auoni kana maphepha anenge aripo. Aah zvakahlamburika kwemene, unongosvika pandau yakachena, ndau yakachena indau inenge isinawo zvirwere. Zvinokudzwa.